Musikana ane bvudzi rake rekuzvarwa naro uye ane chinhu cheyero chirikubuda pasaidhi pake. Akatarisa kumberi nekuti akapfeka dhirezi reruvara rwebhureki.

Muti uyu watemwa uyezve wava kuchekwa chekwa kuti uwanike uchinoshandiswa kuvezesa zvivezwa zvakaisvonaka izvo zvinozoshongedzwa mudzimba. Izvo zvinenge zvabviswa pamuti zvinozoshandiswa kuvesa moto.

Mapoto atinoona anokwana Iwo kuita manhanhatu. Ayo arikuratidza kuti akagadzirwa newudhu. Uyezve arikuratidza kuti akasukwa zvakaisvonaka nekuti arikupenya. Mapoto anoshandisa kubirwa uye kurongedzerwa chikafu chedu chokudya.